Loori nima balibu balibu n galisi zaya ka niriba yɛ bani bɛ ni maa ni niriba ŋɔ puuni shɛba yɛla bani yiri na loori shɛli puuni loori ŋɔ nyo buɣi ma bani yiri na ŋɔ yɛla kpamba ka yiɛ nɛma Ka lo taiyi nima niŋ dinni.

Sooja nima n laɣim zaya bɛ nyɛla ban gbahi niriba ka daariba sooja nima ŋɔ galisiya pam ka ye niɛn'sabla m pili helimenti mima ka piri namda muna muna ka loori ʒi bɛ sani ka tihi zaya ka zoli gba biɛni.